Gin tye ma kiyubo gin lamat pii kiyubo ci kiboyo kome ki pot labolo madong otwo otac bene tye ma kiyubo ki pot labolo tye bene kicibo i ngom.

Kulu tye ma itenge tye kweyo jo mukene tye ma gubedo i kweyoni jo mukene tye ma gudonyo iwang pii ka ma pe tut ci gitye i ka mako rec.

Dyangi pur tye ka wot acel tunge cek acel tunge borbor ma tunge ceki tye kala macol kitweyo jami pur ingutgi tye ka wot idi yo teng yo nen lum tye.

Ngato mo obedo iwi kom ma bulu tye ka tic ki kompiota ma oketo tye iwi meja ma iwi mejani oketo cimme bene tye i kangete.

Ature tye ma pote tye orye kala ma papul tye bene iyiriyiri ma ceng tye ma poto atureni jange tye madwong.

Pi tye i kalel kala blue yeya tye bene kome tye mablue kiping kimalo tye matartar ma enini oting jami ma dok conteina tye ngolo kede ki nam i nge pi ni odi tye ka nen madwong ata bad gurofa bene.

Yo tye ma olunge opoke i angwen cito kama papadi mutoka tye ikangwec i yo eni i teng yo weng ot tye makiyubo yat tye magutwi ki dano tye kanen bene.

Ngati mo dako laco laptop laptopi kimwono jami madong ata. Aneno kimwono jami cal winyo ki kimwono coc ma tye kala omako laptopi i cinge tung acam ki tye ka tic ki cinge tung acuc me diyone.

Laco ma oruko otok macol iwye oruko kor bongo matar oruko long m acol ki del ipyere tye ocung inget waya mo ma okato ki omako jami icinge aryo icinge gin acel tye ma omoko i kom wayani.

Piny bedo iwaci tye ka poto pii tye ka nen caije odoko idog pii kweyo pii peke iye pii medde dok anyim polle tye ma obok tung acam tung acuc tye ma blue.

Dano tye magubedo i wi yeya yeya tye angwen i pi ki yeya mukene tye woko idog pi, lum tye ma otwi idog pii gugure lakaracelu dano dwong i dog pii ot bati bene tye maki yubo i dog pii baket ki yaka jereken bene tye i dog pi bene.

Winyo ma kala kome yelu yibe tye papul yibe tye papul i kom jang yat matidi acel ka tye ka neno jang yatte tye ma dwong ata

Dano tye laco ma tye i poto ka pito mucele, poto opong ki pii yer tike tye ma tar oboyo wiye woko oboyo pyere ka oruko kor cati ma bulu.

Lee ma kome col tar tye i ka cam idye lum oketo dogge ingom tyene acel oribo oketo piny ma tye kede i ka cam

Latin Mo ma tye ocung I tend bar tye ocung cook ki ka ma ktye ka cato iye makar kom tye kenyu. Dano obedo I net dukan.

Mon tye adek inget ot ngat acel ocung acunga acel obedo abeda acel ogungu tye iywec lutino aryo tye inget nget ngat ma obedo abeda ni latin acel tye ki kore nono ki kome nono

Yat ature tye ka nen ma kome tye yelo yelo ature ma pud pe otekine pud gitye i poke nen ma grin kic tye ma tye ka camo gimo ki iyi ature ma dong gutegi.

Ceng tye karyeny yeya tye ki yec madwong ata ma gugure kacel ki inge yadi ni inongo kamabor i iye yadi pe tye manok nok piny otwoo

Dano angwen tye ka wi ot ma gitye ka peyo yat me yubo wi ot tye ka cibo iwiye ot ma gitye ka yuboneni tye ot lega jo mukene tye piny ki i ot i kom ot enoni ma gin gitye ka yubo ot matafali tye kicano iye.

Ot tye ma kigoyo wiye bati dok dano tye ka goyo matafali ma polle mege gucung jeriken tye ingetgi co aryo tye ka wot ki latin ingete bino ka ma megigi tye iyeni ngat acel tye ka kwinyo jami.

Dano ma oruko camongeye i doge ki oruko bongo tic i kome tye ka wiro jami lapim jami matino-ni ki dong tye ka neno jami ma dong oketo wange i lanen jami.

Rii adek gitye i di lel acel ma otelo anyimi ngute bor loyo luwodigi ma odong angecci rii mudong angec kome dok col loyo pa jo ma otelo anyimmi.

Jo aryo madongo gubedo iteng ot ngat acel obei ikom bao oruku gambut ki gutweyo redio guketo malo inget wang ot